Omahala goma landithilo ota gaa adhiwa momatungo onanene moondoolopa dha yoolokathana, moka to vulu okwiilandela iikutu yoye nenge oku landela aapambele yoye, osho wo aaholike yoye iikutu ngaashi uunene yomatango omanene okunyanyukilwa pamwe nande evalo lya Jesus.

Omumvo Omayovi geli gaali nomilonga mbali na ntano okwali kwa ndulukwa iimaliwa iipe mo Namibia ngaashi oondola omulongo, ethele, omilongo ntano , oondola omathele geli gaali oshowo oondola omilongo mbali.

Ombaanga yaBank Windhoek otayi adhika miitopolwa ngaashi mEenhana, Maerua Mall, Outjo, Okatutura , Omaruru, Oshikango oshowoo miitopolwa yayooloka moNamibia.

Oongeshefa dhomalanditho dha yooloka odhi na oondando dha yooloka. Kehe iinima oya yoolokathana , oto vulu okumona oshinima shi na ombiliha mositola yontumba, ashike oshi na ondando ya ya pombanda mositola onkwawo.

Nyanyukilwa pamwe nomuholike goye mesiku lyohole moka tovulu okutumina omuholike gohe oshimaliwa pangodhi nande kena onomola yombanga. Oto vulu okumutumina oshimaliwa pangodhi nomukalo ngoka hagu ithanwa oewallet.

Endela aluhe pamwe nepingathano lyiimaliwa nenge elunduluko lyiimaliwa mbyoka uuna omuntu tolanda kondje yiilongo nenge tolanditha kondje yiilongo, opo wukale wushi oondando dhongushu yoshimaliwa kutya otayi kotha ingapi pethimbo ndyoka wahala okulanditha nenge okulanda sha kondje yiilongo.

Aantu mboka yiilongela koosikola dho paungomba oyo yeli oyena oshilonga ngaashi aantu aakwawo ,oshoka ohaya vulu oku tulongela iilongithomwa nenge iikwatelwa mbyoka hatulongo nayo esiku nesiku ,haya vulu okutu ningila iipundi, uusikopa osho wo oongodhi.

Isindanena okakalata koye ko ku ka talelapo eshala lyomatalelepo hono ha li ithanwa Godwana. Okakalata hoka tovulu okuka sindana nombaanga yo Bank Windhoek ke na ongushu yoshimaliwa shi thike pooN$7500.00 .

Ngashingeyi uutekinolohi owe eta ehumokomeho moka aantu ya li haya yalula iimaliwa koonyala ashike mongaashingeyi iimaliwa oyi na omashina gokuyalula moka omuntu ha tula owala iimaliwa meshina lyo ota li ulike omwaalu gwiimaliwa oyo tuu mbyo.

Omahala ogendji gokulanditha, ohaga landitha iinima yakwalukehe, moka tovulu okwiimonena iipumbiwa oyindji, nenge ayishe mbyoka wapumbwa okulongitha megumbo lyoye. Uuna wuna shoka wapumbwa, thika aluhe pomahala gokulanditha, moka tomono omayakulo kaantu mboka haya longo momahala ogo tuu ngoka.

Kutha ombinga momathigathano gokuyoga nombaanga yo Bank Windhoek moka ta mu ningwa omathigathano gaantu ta ya yogo ku taliwe kutya olye omusindani omunelago. Omathigathano ngaka oha ga ningwa kombaanga yo Bank windhoek.

Endela pamwe aluhe noonkundana dhopauyuni awuhe, moka tovulu okukala wa landula nkene omusholondondo gwiimaliwa yiilongo yontumba tayi shendje, nenge tayi lunduluka, oshoka ongushu yiimaliwa ohayi shendje moompiyo noompito.

Kala aluhe wu na aaholike yoye nenge aapambele yoye megameno, uuna ya thigi po uuyuni mbuka. Moka to vulu okukala wa ninga ekwashilipaleko lyefumviko lyawo nenge lyonkalamwenyo, nombaanga yoBank Windhoek.

Otuna omahala gayooloka mpoka omuntu ho vulu okulundulula iimaliwa yomoshilongo shilwe, opo wu vule okumona iimaliwa yomoshilongo sheni, uuna wa hala okulongitha. Ngele owu li wi iyadha wa pewa nenge wu na iimaliwa yokoshilongo kaashi shi sheni, ashike ihayi longithwa moshilongo sheni oto vulu okuyi shendja pomahala haga shendje iimaliwa ga yooloka.

Ngele wa ya poondunda dhomalandithilo ngaashi dhoNictus, oto vulu okulongitha okakalata koye kombaanga yotango yopashigwana, oko to vulu okulanditha uuna waa na oshimaliwa koomuma.

Moositola oonene dhoka hadhi landitha iikulya ohamu kala muna iilonga yayoolokathana moka muna aantu mboka haya kwathele aantu mba taya landa pomashina ano opo yafute shoka yalanda, omuna woo aantu mboka haya kala taya longo meni lyositola ongele okuteleka iikulya, okutula iilandithomwa pomahala nosho tuu.

Ngele owuna okakalata koye koStandard Bank okumona oshimaliwa uuna tolanda moositola , aluhe ngele tolongitha okakalata koye koStandard Bank. Uuna walanda pula oshimaliwa komuntu ngoka teku kwathele ekupe oshimaliwa konima walanda.

Ehumokomeho sholyeya niimaliwa olye etele wo uushina wokuyalula iimaliwa . Moka omuntu to vulu okutula kumwe omwaalu gwoye uuna wanyengwa okuyakula koonyala . Monale aantu okwali li haya longitha uuti watetwa opo yayalule, ashike mongashingeyi opuna uushina wokuyalula iimaliwa .

Gandja aluhe ondjambi yo muniilonga gohe uuna wemu longitha sha. Kala aluhe omugandji gwiilonga omuyuuki, omupanduli no ha kala ena oshisho naaniilonga ye. Ohashikala enyanyu mokukala wa longa oshilonga shontumba e topewa ondjambi yoshimaliwa kehulilo lyesiku.

Okuna omathigathano ga yooloka nenge tutye omaudhano moka aantu taya lumbu nuulema taya vulu kutha oombinga, kutya uulema womagulu, uulema wo mesho osho woo uulema uukwawo, omathigathano ngashi goku matuka, gokuyoga nosho tuu.

Kala aluhe to tala komapandja goombaaanga unene tuu kepandja lyoBank Windhoek. Oto vulu oku adhako omathigathano wu isindanene oshimaliwa nenge uukalata woku landa moositola.

Ombaanga yotango yopashigwana yo FNB ohayi gandja omikuli dhinasha noku gamena iinamwenyo yoye nenge iimuna yoye uuna wunasha sha holokapo ngele iinamwenyo yoye ya mona oshiponga nenge yasapo . Ohovulu okukala wa pewa omukuli opo wu vule okulanda iinamwenyo yimwe nenge oku yi landela iikulya.

Kala omuyakuli omwaa nawa aluhe uuna holongo naantu nenge uuna holongo moongeshefa dhontumba, gandja eyakulo kaalandi mboka ta yeya mositola yeni nenge mehala lyeni lyomalandithilo opo wuya kalekepo yo ya vule wo oku galuka omolwa eyakulo ewanawa weli gandja.

Mongashingeyi iimaliwa oyili tai dhana onkandangala mokukala oyo tayi longithwa okulanda iinima ayihe. Monale aantu ohaa landa taa pingathana, topewa oshikombo omuntu tekupe ongombe. Ashike mongashingeyi

Aantu mboka taya longo nuulema inaya pumbwa oku kala ya talikako onga aantu itaya vulu oku inyenga nenge oku longa sha. Okuna uulema mboka tawu vulu oku longa sha nenge tawu vulu oku kutha ombinga momathigathano. Iilema aantu yafa aantu aakwawo, na oyena uuthemba woku kala ya kutha ombinga miinakugwanithwa nenge momathigathano gontumba nenge meilongo.

Kala aluhe ho talele po omahala gomalandithilo ngoka ha ga unganekwa kehe komumvo, moondolopa dhayoolokathana, mo ka to vulu oku adha iilandithomwa yontumba yi na ombiliha lela no ya yooloka. Kala wo ho kala wa fala iilandithomwa yo ye uuna wa hala oku ngeshefa opo wu imonene iisimpo yo ye.

Kwathela ookuume nenge ookahewa koye, kwathela woo aantu aapambele yoye oshimaliwa nonando ka ye na oonomla dhombaanga. Kehe omuntu ena ongodhi, onomola yongodhi oto vulu oku mu tumina oshimaliwa nombaanga yaVenduka.

Ilongela iilonga yoye moongeshefa dhayooloka nonando owuli wi ilongela eyithano lilwe oto vulu ku kala wi ilongela onga omundohotola ashike eyithano lyoye kalina ompito yiilonga, oto vulu ku kala wi imonena iilonga mositola kehe tuu dhoka.

Uuna tokatalela po kiilongo yontumba, hayilongo ayihe hayi longitha iimaliwa yafaathana nenge ito vulu okulongitha iimaliwa yomoshilongo sheni koshilongo oshikwawo. Oto vulu okulundulula nenge okutula iimaliwa yomoshilongo sheni wuyi tule muyomoshilongo moka wu uka tashi longwa pomahala gayooloka.

Kaleka po aluhe uundjolowele woye noku kala wuna olutu luli pamuthika omwanawa, moka tovulu oku kutha ombinga momathigathano haga unganekwa koombaanga unene kombaanga yoNedbank moka tamu kutha ombinga yo kumatuka.

Aaniilonga yoondondo dha yooloka nenge oombelewa dhontumba otaya pumbwa iikwatelwa yokutula omambo gawo, oshowo iilongithomwa yawo, mbyoka hayi longwa miiti. Uusikopa wokutula iikwatelwa, wokutula omambo, oshowo iinima yilwe otayi kala hayi longwa miiti.

Ombaanga yoFNB oyi li hayi unganeke iigongi yawo opo ya kale tayi kundathana nenge okutula momutumba omanyenyeto nenge omagwedhele po taga zi kaantu, mboka haya longitha ombaanga oyo tuu ndjoka. Oshili sha simana pailonga opo ku kale haku unganekwa iigongi ya fa mpaka.

Iihape nenge iingumutulu oyindji oyi li ya simana mokukaleka po uundjolowe wolutu. Enda aluhe pomahala gokulandithila iiyimati nenge iikwamboga e to landa po iikwamboga yoye, opo wu kaleke po uundjolowele woye wolutu, oshoka oyi li hayi tungu.

Ngaashingeyi pwa ndulukwa uushina wokuyalula iimaliwa. Monalenale aantu ohaya yalula iimaliwa koonyala unene tuu moongeshefa ndhoka oonene mu na iimaliwa tayi ya mo oyindji, aantu oya li haya yalula iimaliwa koonyala, ashike mongashingeyi sha ningwa oshipu sho aantu taya longitha omashina gokuyalula iimaliwa.

Kotokela aluhe aakegeleli mboka taa kambadha okuku kegelela shi nasha niimaliwa. Kapu na omuniilonga ha longo mombanga ndele oteku dhengele e ku pule onomola yokakala koye, shina sha nomasindano ga sha.

Tumina aluhe omuholike goye nenge aaholike yoye omagano mesiku lyoValentine mesiku lyoka lya tulwa po lyohole, to vulu oku ya tumina oshimaliwa pangodhi nomukalo gokutuma oshimaliwa kombaanga yoFNB nenge toya landele oongala.

Otovulu okukatukilwa onkatu kepangelo uuna walongitha nayi iimaliwa nenge ngele weyi yonagula, iimaliwa oya pumbwa okukala tayi longithwa pamukalo omwaanawa. Oku tuula iimaliwa nenge okwiilongela omuyonena otashi vulu okukalitha muudhigu .

Landa ongodhi yoye oiPhone omulongo nahamano wuunene wuthike pethele omilongo mbali nahetatu, ndjoka yali tayi kosho omayovi geli omilongo mbali nandatu, omathele gane nomilongo omugoyi nomugoyi, oondola dhaNamibia ongashi ngiika oya ningi omayovi geli omilongo mbali nayimwe omathele geli omugoyi, omilongo omugoyi nomugoyi.

Endela aluhe pamwe nomayalulo kombaanga yoye , wu kale wu na otseyo ,unene tuu ngele iiyemo ta yiyi komeho nenge ta yiyi pevi, opo waa kale wu na elimbililo mo ku mona omalundulu ko giimaliwa mbyoka.

Ombaanga ya FNB oyi na ekwashilipaleko ngele to ningi omalongekidho goye gesiku ngoka taga vulu oku kala ya kwashilipaleka omagulu gohauto yoye, omalamba gokutema osho woo ekende lyohauto yoye, omahooli nosho woo omeya

Oweshi tseya tu kutya Namibia ngashi ngeyi ota lelwa ko muleli gomukulukadhi konima sho alelwa kaleli yaasamane yeli yane. Namibia oshilongo shamanguluka konima yoomvula dhili omilongo 36 ngashi ngeyi noshina uuthemba wa kehe gumwe.

Oto vulu okuhokolola esiku ewanawa lyohole nenge oshima sho hole oshiwanawa nenge omadhiladhilo goye gohole omawanawa mekwatathno no Bank Windhoek, etwi sindanene oshimaliwa shi thike poondola dha Namibia eyovi limwe.

Owu li holongo ashike itovulu oku ilandela egumbo moolwashi ku na oshimaliwa? Oto vulu oku mona oshimaliwa shomukuli koNedbank mono to vulu oku kala walanda egumbo lyoye molwa ekwatathano noNedbank

Oto vulu okwilandela olusheno lwoye lwoketango moositola dho mega tech, tovulu okulongitha okakalata koye kostandard bank mokulanda olusheno lwoye lwoketango, oluli halu kwathele okutema nenge okutula ongodhi yoye omulilo.

Iilandela oondjato nenge ondjato yokuzapo tovulu okutula mo embo lyoye toyi kosikola nenge omambo goye toyi kongeleka. Oondjato ohadhi monika dhalongwa miipa yoongombe oshowo dhiinamwenyo yimwe yagwedhwa po.

Kotokela aluhe aakengeleldhi nenge aantu mboka taya kambadhala okungelela nelongitho lyoBank Windhoek, mboka taya vulu kakala taya eta po omathigathano gontumba ngoka inaaga unganekwa kombaanga yoBank Windhoek, nelalakano opo ya kale ya mona oshimaliwa mokukengelela aalongithi yombaanga oyo tuu ndjoka.

Kala wa manguluka, kala wuna uunongo wo ku totapo ongeshefa yoye ndjoka tayi vulu oku ku etela iiyemo. Oku landitha, oku kuna nenge oku tota po hehe shimwe shoka tashi vulu oku ku etela iiyemo, opo wu vule oku huma komeho monkalamwenyo.

Aluhe ngele wa longa nuu dhiginini miilonga yoye, omugandji gwiilonga yoye the kupe ondjambi. Ondjambi yiimaliwa oyo hayi gandjwa mo ngaashingeyi miilongo ya huma ko meho. Omuntu oha pewa ondjambi yiimaliwa yi thike piilonga mbyoka a pewa.

Tala noku konaakona aluhe iimaliwa yoye toyi pewa oshoka opuna iimaliwa mbyoka ya longwa kaantu tayi kengelele ano iimaliwakayishi yoshili. Aluhe to longitha iimaliwa yoye nenge tamu landa tamu taambathana kala noku tala nge owa pewa tuu iimaliwa yomondjila.

Oweshi tseya tuu kutya uuna to longitha okakalata koye koshingoli nenge okakalata koye hono okaluudhe, kolwaala oluluudhe mombaanga yotango yopashigwana ngele to landa mositola yoNictus, oto vulu oku kala wa kuthilwa ko iishoshela?

Ngele owuna iimuna yoye ya sapo nando komuloka gwali inagu gwana nenge kaguna iikulya ya gwana, poshitayi kehe shombanga yotango yopashigwana, oto vulu oku monako oshimaliwa shomukuli, shoka to vulu oku kala wa gwedhamo miimuna yoye nenge wa landa iimuna yimwe ya gwedhwapo.

Hulithapo uufuthi nenge eyindjipalo lyuufuthi nena. Kapuna omuniilonga gwomombaanga yontumba ta vulu oku kweendeleleka wulonge oshinima shontumba kombaanga yoye nenge wukutheko oshimaliwa meendelelo.

Oto vulu oku landitha iinima yo megumbo yoye mbyoka iinopumbwawe iipundi, iihauto nosho tuu iinima iikwawo. Opuna aantu haya landithapo iinima yawo opo ga lande iinima iipe nenge ta landithapo iinima ye, omolwa ena ompumbwe yasha.

Dhimbulukwa aluhe oku kala wakotokela aantu mboka taya vulu oku kala yeku kengelela uuna tashiya piimaliwa mbyoka yili komapungulilo goye. Aluhe kapuna omuntu ha longo mombelewa yontumba ta vulu oku kudhengela tekupula uuthemba woye, ikaleka kokule noku kala wakeengelelwa.

Monale aantu okwali haya landa nenge takumathana tomu pe oshikombo ye tekupe nando ongombe ihe mongashingeyi otu na uunene nenge otaku dhanwa onkandangala unene melongitho ndjo shimaliwa moka unene kehe shimwe nenge oyindji yomipumbiwa tayi landwa omuntu ota landathana noshimaliwa.

Oweshi tseya tuu kutya opena aantu mboka yena uunongo wokulonga niimaliwa ngele oto nyengwa okulonga noshi maliwa shoye nenge nkene wuna oku kwata nawa oshimaliwa shoye thika piitayi ombaanga yayoolakathana eto pula omuyakuli ngoka havulu oku kwathele aantu shinasha nokulonga niimaliwa.

Ngele toyi pomahala mpoka hapu kala aantu oyendji, kala omwiidhidhimiki nenge wuna ethimbo oshoka ohaku kala kuna omikweyo ngele to landasha nenge wa hala oku kwathelwasha moombelewa.

Ombili yokomwenyo ohayi vulu oku etwapo una wuna ehala lya yela. Kaleka aluhe ehala lyoye lya yela, okutya omegumbo nenge omo mbelewa yoye. Kala aluhe omukoshoki nenge wu na uundjolowele wu opaleke aluhe mpoka hozi nenge mpoka hokala.

Ombaanga yoNedbank ohayi vulu oku talelapo ooikola nenge omandiki goosikola, opo ya ninge aanasikola oonomola dhokupungula iimaliwa yawo.

Iilongo ya yoolokathana oyina wo iimaliwa ya yoolokathana noongushu dhiimaliwa mbyoka odha yooloka shi ikwatelela kutya oshimaliwa shontumba osho shilongo shini po kiimaliwa otaku monika wo kwathanekwa iimamwenyo oshowo aasindani nenge aakondjeli manguluko nenge omapendafule gomaoshilongo shaatu moka.

Oshitayi mbaanga shoNEDBANK opamwe nositola yoDeli African ohayi gandja omagano nenge tutye ohayi gandja omakwatho ngoka giikulya oshowo iipumbiwa yilwe ya gwedhwa po kwaamboka itaya vulu oku ikwatha yoyene.

Konima yoku longitha okandjugo nenge tutye okandunda ko kwiikwathela dhimbuluka wo okwiiyoga koonyala pokatemba ko kwiiyogela koonyala hoka haka kala ka tungilwa kekuma.

Ngele owuna okakalata kombaanga yotango yopashigwana nenge wuna ompungulilo hono hopungulile iimaliwa yoye oto vulu okulongitha okakalata koye lwiikando omulongo nantano oshali shamuhongi kehe komwedhi.

Kala aluhe to endele pamwe nethimbo. Kala wuna owili yoye ndjoka yokutala ethimbo uuna tolongo oshilonga shoye shontumba nenge uuna tokotha po. Opo wukale wuna elandulathano lyokupe nduka ongula. Shi ikwatelela kowili yoye. Opo wu longe shoka wuna okulonga momu kokomoko gwesiku.

Lundulula onkalamwenyo yoye nena moka to vulu okukala wa konga iilonga kehangano lyoHollard ngele owa hala okuninga omukomeho gwayakweni nenge owa hala okukala omulandithi gontumba.

Talelapo omahala ngoka haga longo iipundi, nenge tutye iitaafula oshowo omatyofa, ano iipundi yoku kaantumba. Ilandela iipundi yoye eto kala wuna ombelewa yoye yina iipundi iiwanawa nenge omatyofa.

Oonkulungu moshilongo, ndhoka dhi ilongela iilonga yokoonyala, ohadhi vulu okunduluka iipundi nenge iitaafula yalongekeka, moka to adha iitaafula yalongwa miiti, tayi longithwa poombelewa dhomithika dhayooloka.

Oto vulu okupewa iimaliwa yoshilongo sheni ngele wuna iimaliwa yaa shi yoshilongo sheni pomahala gokushendja iimaliwa. Oto vulu okuya po niimaliwa yokoshilongo shilwe e to zi po wuna iimaliwa yokoshilongo shoye, mpoka hapu futwa omwaalu gwontumba.

Miilandopangelo yontumba omu na omawuhupilo ga yooloka, moka mu na aazeko, moka mu na wo aantu mboka taya longo nokukambadhala opoya kakeke po uuhupilo wayo. Aantu moondoolopa kaye na omagumbo gafaathana. Opu na tuu omagumbo gaazeko, ashike opu na wo omagumbo gaantu taya kambadhala lela natango.

Kotokela aafuthi nenge aakengeleli mboka haya vulu oku kengelela opo yakutheko iimaliwa yoye koombaanga dhoye hono wapungula iimaliwa yoye. Ohaya vulu okulongitha omikalo ngaashi okudhengela aantu noshowo okutumina aantu uutumwalaka uufupi taya ulike yafa yaza koombelewa ndhono dha pungula iimaliwa yoye, ashike kashishi oshili.

Monale okwa kala kuna iiyenditho yasimanekwa unene yopevi , ashike mongashingey otuna mo iiyenditho o yomombanda ngaashi oodhila dhoka hadhi vulu okweendelela uuna omuntu ahala okuya pehala lyontumba .

Ehumokomeho sho lyeya niinima oyindji, olya etelela wo omukalo goku landa iipumbiwa yoye kehe mbyoka wa hala, oku ziilila mongodhi yoye, to vulu oku kutha ongodhi yoye, e to tala koositola dhontumba ndhoka dhili kongodhi e to landa iipumbiwa yoye, e to vulu oku yi etelwa ngaashi ositola yoSuper Shop.

Ombanga yobank windhoek oyili hayi yambidhidha omathigathano nange uudhano wontumba ngaashi uudhano wokompadhi moka hayi gandja oshimaliwa shontumba komusindani omunelago uuna tashiya pomathigathano goku dhana.

Ombaanga yoBANK WINDHOEK, oto vulu oku kala wi isindanena iiyemo nenge oshimaliwa sha thika poondola eyovi limwe lya Namibian ndyoka to vulu okuli longitha oku landela okanona koye nenge uunona woye iipumbiwa yosikola.

Kutha ombinga momathigathano lyo ku hinga oombasikela, ano okathanguthangu. Ngoka taga adhika nenge haga longekidhwa ko Nedbank ngoka to vulu oku kala wiisindanena nenge wiidhewula oku hinga uuthathangu.

Ombanga yo Bank Windhoek ohayi kwathele okukala yagongela iikulya, opo yi vule okukwatha nenge okugandja kkanskola mboka itaya vulu okwiikwathela. Omathigathano ngono ohaga ningwa kombanga yo Bank Windhoek mo kukwathela aanaskola iikulya oshotuu iipumbiwa yilwe yagwedhwapo.

Kaleka ehala lyoye lyayela nawa unene tuu oombekewa nenge pehala mpoka hozi. Iipundi niitaafula yoye nayikale yatulwa melandulathano ewanawa nande owuna aayenda yontumba nenge to unganeke oshigongi shontumba ombelewa yoye nayi kale yayela nawa.

Owe shi tseya tuu kutya oto vulu okukatukilwa onkatu ya nika oshiponga nenge okuya mondholongo uuna wa adhika wu na iimaliwa kaayi shi iimaliwa yoshili? Ikaleka kokule nokunduluka po nenge okulongitha iimaliwa kaayi shi yoshili. Uuna wi iyadha wa pewa oshimaliwa shono owu na okushi lopota pombelewa yopolisi yi li popepi nangoye.

Iipundi ya longwa momiti ohayi kala ya kola noonkondo nohayi kalelele. Honga aluhe iipundi yoye momiti, opo yi kale po itaayi teka, yo tayi ku longele ethimbo ele.

Kehe omuniilonga oha mono oshimaliwa konima a gwanitha po shoka a pewa komugandji gwiilonga gwe. Ohashi kala enyanyu enene oku mona iiyemo uuna wa longo momukokomoko aguhe gwethimbo. Nohashi kala oshinyanyudhi oku ka longitha oshimaliwa shoye shoka wa pewa.

Monale aantu okwali haa nu ookoothiwq yatula omafo giimeno yontumba momeya. Ngashingeyi iimeno mbyoka oya longwa pashinanena mbyoka yili tayi landithwa moostola dha yooloka.

Inda koositola ndhono tovulu okwiilongela iilonga yokomake ,hono tovulu okukala wuna uunongo wokundulukapo iipundi niitaafula . Oositola ndhoka otadhi adhika unene moVenduka.

Ombaanga yotango yopashigwana oyina woo oompito dhoku gandja omikuli dhoku landa osheenditho sha longa nale. Moka topewa oongodhi dhontumba opo wukale wafuta nenge wa ninga eindilo lyoye lyomukuli goku landa oshihauto sha longa.

Kala watula po momusholondondo nenge omulandu nkene to ka longitha oshimaliwa shoye pomathimbo gomatango omanene, opo waa iyadhe wa longitha oshindji nenge oshimaliwa oshindji inaashi pumbiwa. Kala aluhe ho tonatele elongitho lyiimaliwa yoye, wu kale wuna elandulathano ewanawa.

Ilandela aluhe omakende goye gokuzala komeho uuna ku na omutenya to vulu okukala wa zala, opo wu gamene omeho goye koonte dhetango.

Imonena omukuli goku landa egumbo lyoye, uuna itoovulu oku landa egumbo lyoye noshimaliwa koomuma. Talelapo oshitayi mbaanga shoye sho Nedbank okuza poowili dhawo dhiilonga, ohetatu yongula sigo one yo komatango.

Aantu oyena uunongo woku nduluka iitaafula nenge iipundi ya yooloka. Aantu yi ilongela koosikola dhopaungomba oyena uunongo woku ninga iitaafula yoku longa moombelewa oshowo iitafula yoku kala momagumbo.

Omahala ngokulala ngayoloka oha ngakala nale ngena iinima ayihe mbyoka wapumbwa mbyoka hayi Kala yakwatelwa niimaliwa mbyoka omuntu tofutu una walongekidhilwa ehala olyo tu ndoka ngele iipundi, ombete nosho tu omakumbatha, omuntu ihapumbwa oku humbata omakumbatha ngele tayi komahala ngoka.

Oto vulu oku longitha oka kalata koye koNedbank moositola dhiikulya moka to vulu oku kala wa landa eto pewa oshimaliwa koomuma. Uuna to landa moositola dhiikulya oto vulu oku kala wa pewa ko oshimaliwa to lombwele owala omuntu ngoka teku kwathele peshina kutya oto landa ashike owa pumbwa wo oshimaliwa wo.

Uuyogoki owu li oshinima shasimana noonkondo. Kaleka ombelewa nenge ehala lyoye yayela, iitaafula yoye yayela, noku kaleka po ehala lyiipundi, lyaatalelipo yoye lyayela ethimbo nethimbo.

Uuyogoki ouli oshinima sha simana unene tuu konima yoku longitha okandunda kokwiikwathela ano okandjugo, kosha aluhe koonyala, iyoga aluhe koonyala nothewa nomeya ngoka to adha mokatemba gokwiiyoga koonyala keli kalongelwa mokandunda kokwiikwathela.

Omagumbo goPashiwambo nenge gopamuthigululwakalo, aayenda uuna tayeya momagumbo ohaya thikile poshinyanga , mpoka puna iipundi unene tuu yiiti ,ano yahongwa momisati nenge momiti omikwawo , ashike momagumbo gopamuthika gopandoolopa ehala ndyoka ohali kala Lina iipundi niitafula moka hamu thikile aayenda.

Aluhe ngele waya komalandithilo gontumba tokongo oshinima shontumba ashike kushiwete ,otovulu okupula nee aanilonga kutya owahala oshinima shontumba noshagama peni. Iinima moositola ohayi kalamo ya tulwa pamwe nenge tutye ya longekidhilwa pamwe ,shi ikwatelela kutya owahala othewa nenge owahala iikulya.

Imonena ombete yoye yopashinanena moositola ndhoka hadhi landitha oombete oshowoo Iipundi mbyoka ya longwa pashinanena . Talelapo omahala gomangeshefelo wiimonene nena ombete yoye.

Talela po oositola dhomalandithilo giikulya ndhoka tadhi adhikwa popepi nondoolopa moka wu li, opo wiilandele iipumbiwa yoye yomegumbo. Oositola payife otadhi adhikwa moondoolopa odhindji ashike odhina iilandithomwa ya yooloka nayimwe yafaathana.

Kala aluhe ho tula momusholondondo iinima yoye mbyoka wa hala oku landa nenge oku longitha. Aluhe kala ho shanga iipumbiwa yomegumbo nenge iipumbiwa yoye yomonkalamwenyo, opo uuna wa mona oshimaliwa nenge iiyemo yontumba oto kala wu na elandulathano kutya oshike naanaa sha pumbiwa shoka wu na oku landa.

Endela pamwe noonkundana dhoka tadhi popi ngombinga yelundululo lyiimaliwa opo ngele owa hala okutalelapo oshilongo shontumba nenge wa hala okulundulula iimaliwa wukale wushi kutya ngele wuna iimaliwa yoshilongo sheni oto vulu okumona ongushu yiimaliwa yothike peni moshilongo oshikwawo.

Patulula nena okakalata koye kolwaala lwoshingoli, nombanga yoye yaNedbank moka tovulu okukala wiisindanena oshindji, otovulu okwiisindanena okakalata koye kokulanda moositola ano kongushu yoshimaliwa shithike N$5000.

Gamena aluhe onomola yoye yo paumwene ndjaola hayi longithwa uuna to longitha okakalata koye, pomashina gokunana nenge gokutulako iimaliwa. Aluhe onomola yoye ndjoka inayi pumbwa okumoniwa tuu nando okomuntu, na kala wa kotoka uuna to yi longitha opo ngoka eyi kutheko.

Oto vulu oku isindanena nombaanga yo Bank Widhoek, uule woomwedhi dhili omulongo na mbali itoo futu nande iihohela yontumba, uuna wa landa oshihauto, miihauto mbyoka yili iyali tayi landithwa.

Oombete dhokulala ohadhi vulu wo okulongwa momiti, moka omiti tadhi tetwapo e tadhi hongwa nawa, omuntunopo a vule okuningamo oombete. Ohadhi vulu okulandithwapo wo.

Pamulandu goshilongo sha Namibia inashi pitikwa omuntu kale ena oshimaliwa Ihe oshapiktikwa opo wukale watula iimaliwa yoye komahala goma pungulilo giimaliwa ano kombaanga.

Iikongela iipundi yoye yakola yalongwa miiti noshitaafula shoye opo uuna aakwanezimo lyoe tayali uulalelo nenge tayali omwiha otamu gongala poshitaafula niipundi yasho etamu li amuhe pamwe.

Omuntu ngele to Landa nenge to longitha okakalata koye kombaanga kala wa kotokela aafuthi nenge aakengeleledhi onomola yoye yopaumwene ndjoka ho tula mo uuna tolanda inayi kala yi shiwike nande okomuntu gumwe ,nomuntu ngoka teku kwathele ina pumbwa okuyitseya .

Kala aluhe wuna omboloto megumbo uuna wuna aanona haya yi kosikola ndyoka tovulu okuya tulila muundjato wawo opo yaka lye kosikola yakale yena oonkondo noku itulamo meyilongo lyawo.

Ilandela oshipundi shomo ndunda yoye nenge shomegumbo lyoye sha yela nawa shoka sha longwa miilapi yafa omakumbatha mpoka to vulu okukala weshi kalekapo sha yela mokushi yoga nenge okushi pushila ontsi.

Onkene tuu ookalyamupombo taa kondjitha, nenge taa kambadhala natango oku yuga aantu iimaliwa yawo, pamukalo gopangodhi. Kotokela aluhe aantu, nenge omuntu teku dhengele teku pula uuthemba woye, wu wu popye mongodhi, ta ti ota dhenge oku ziilila koombaabga.

Oto vulu oku ilongela iilongomwa yoye ya za miiti nenge momiti e to landitha wu imonene nenge wu humithe komeho onkalamwenyo yoye pashimaliwa moka to vulu okuninga iipundi, iitaafula oshowo uusikopa wokutula iikutu.

Kutha ombinga momathigathano nombaanga yoFNB ano ombaanga yotango yopashigwana, moka to vulu oku kala wi isindanena nenge omusindani omunelago wu isindanene ongodhi yoye yopeke nenge oshimaliwa shontumba.

Ilandela oshihawuto shoye sholela nositola yokulanditha iihawuto yoIndongo toyota tayadhika moondolopa ngaashi mOshakati, moVenduka nomondolopa oonkwawo. Otovulu vulu okulanda oshihawuto shoye nena nokakalata koye nenge nombanga yoye yoStandard bank.

Uuna waya kiilando yimwe kaa kuna aapambele yoye oho vulu okulala pomahala mpoka opo wulale po ngoka geli ga longekidhwa noga yela nawa, unene tuu omahala gawo ohaga kala taga longitha iinima yomalwaala omatookele.

Thika poshitayimbaanga shoNED BANK shili popepi nangoye opo wu kale wa tula mo eindilo nenge omukuli gweyindilo. Kashina nee kutya owahala egumbo lyoludhi luni, poshitayi shombaanga yoNEDBANK opu na omakwatho goku ninga egumbo.

Opuna oondunda dha longwa dhokulala uuna omuntu ta talelapo iilando nenge iilongao ya yooloka moka omuntu keshimo nande omupambele . Ohamu kala muna iikulya ya telekwa nale niikunwa yilimo tayi landithwa .

Oweshi tseya tuu kutya oto vulu oku tumina omuntu oshimaliwa nombanga yoye yoBank Windhoek nonande omuntu kena okakalata kombanga ndjono? Oto vulu oku kala waya kongodhi yoye eto dhenge okanyothi oyimwe, one nonola nokanyothi. To dhenge ombali omugoyi nontano oshowo okahesh to vulu wu tumina omuntu oshimaliwa.

Ishangitha nena pombaanga yoye yoBank Windhoek okulongitha oshipala uuna to ningi omakwatathano nenge omalongekidho gokutala oshimaliwa pangodhi. Oto vulu okukala to longitha oshipala shoye okulongitha oshimaliwa shoye pangodhi.

Owa nyengwa okufutila omunasikola gwoye nenge omulongwa gwoye nenge okanona koye osikola? Ombanga yoNedbank otayi vulu oku ku pa omukuli, ngoka to vulu oku pewa opo wi ilongithithe omupampele gwoye nenge okanona koye opo ka mane eilongo lyako.

Isindanena oshimaliwa shoye shi thike poondola eyovi dha Namibia ,shoka to vulu okushi sindana uuna wa kutha ombinga momapulaapulo ngoka haga ningwa kombaanga yotango yopashigwana.

Omathimbo gosikola ya fudha ano uuna aanona itaaya yi koosikola, oto vulu okulongekidha ethimbo uuna wu na oshimaliwa opo wu fale aanona yoye nenge aantu yezimo lyoye komahala gomainyanyudho hono tamu ka vulukwa po amuhe pamwe.

Ka kuna omuntu ha longo mombaanga ta vulu okukudhengela teku pula onomola yokakalata koye nrnge onomola yopaumwene ndjoka yina oonomola dhili nekapuna omuntu ta vulu nenge wna uuthemba woku pula onomola oyo tuu ndjo kehe ngoka taka dhenga nenge ta dhenge te ku pula onomola oyo tuu ndjoka nena ngoka ote ku kengelele.

Aantu mboka yilongela oku . Tunga omatungo oyena unongo wangwedhwapo, mboka hayavulu okutunga ngashi ngeyi omatungo galondathana, omatungo galondathana oha gadhika unene milando pangelo nenge mondolopa dhopombanda.

Kutha ombinga momathigathano goku yoga ngoye wiisindanene no bank Windhoek moka tovulu okwiisindanena iiyemo nenge iisimpo uuna wakutha ombinga. Oshili shasimana opo wukale wushi okuyoga mokukalamwenyo koye.

Ehumokomeho osho lyathikana, moka tovulu okukala wa landa no kakalata koye koNedbank iikulya oshowo tuu kehe shoka nenge oompumbwe dhoye ndhoka tomono mositola ,e to longitha okakalata koye koNedbank hoka tovulu okukala wa mo na ko nenge wahupithako oshimaliwa ngele wa landa no kakalata koye ko Nedbank mositola kehe.

Omutumba ethete. Imonenano iiyemo yoye uuna walonga sha shoka sho mu pondo nenge wa longasha shoka ta shi ku etele iiyemo. Inokala wuli megumbo nenge wa kuutumba nenge wa tila oku yolwa, thikama nena e to kutha iilonga kehe to vulu oku longa opo wi imonenemo iiyemo yoye.

Oweshi tseya tuu kutya oto vulu okutameka ongeshefa yoye? Kutya nduno owa kala okutameka okulanditha iikulya nenge owa hala iikwatelwa nakehe tuu shoka tashi vulu okulandithwa shi ku etele iiyemo. Oto vulu okutameka ongeshefa yoye methimbo efupi lela to tameke nokashona sigo wa nyangadhala po shokulanda iilandithomwa oyindji.

Owe shi tseya tuu kutya oto vulu walongitha oka kalata koye komashina gokutulako nenge gokunana iimaliwa inooya meni lyombaanga? Moka to vulu oku kala walongitha uushina wokutulako iimaliwa nenge wokunana waana oku mana po ethimbo nenge oku kala wategelela momikweyo omile.

Isindanena oshimaliwa nenge tutye iimaliwa momathigathano ngoka haga kala koBank Windhoek . Kutha ombinga nena. Patulula okakalata koye kombaanga yoBank Windhoek moka tovulu okukala waya momathigathano opo wiisindanene oshimaliwa koomuma.

omahala gomalandithilo ngaashi oositola nenge omangefeshelo ohaga kala gena iikulya ,iikulya tayi telekwa nenge iikulya yatelekwa nale nenge iikulya mbyoka tayi ka telekwa kegumbo. Inda pomahala ngoka gomalandithilo mpoka ngele wuna oshimaliwa eeto kiikongelapo uushikependjewo woye.

Omiti odha simana unene moshilongo nenge miilongo ayihe, oshoka ohatu vulu okulonga mo nenge okukutha mo iikwatelwa nenge iilongithomwa oyindji. Ongele okunduluka mo iipundi niitaafula nosho tuu.

Kala aluhe wa shanga iipumbiwa yoye, wa shanga omusholondondo gwiinima yoye mbyoka wa pumbwa, mbyoka wu wete to vulu oku kala wu yina monkalamwenyo. Ashike kala wo wa kotoka melongitho lyoshimaliwa shoye opo waa iyadhe wa landa iinima inoo yi pumbwa, opo wu kaleke po oshimaliwa shoye.

Owuli omunasikola? Oto vulu okupatulula okakalata koye nenge tutye onomola yoye yombaanga koFirst National Bank ombaanga yoye yotango yopashigwana moka to vulu oku kala hotumine oshimaliwa shoye kaapambele yoye nenge wuli kosikola

Okuyalula iimaliwa koonyala oshi li hashi mana po ethimbo, onkene ehumokomeho sho lye ya olya etelele uushina wokuyalula iimaliwa, moka to vulu okukwathela omuntu meendelelo a tule iimaliwa kombaanga ye.

Oto vulu okukala wi ipyakidhila ano waa na ethimbo lyoku ya komahala gontumba hoka wa hala oku ka futa iipumbiwa yoye. Ngele owa hala okufuta omeya nenge owa hala okulanda iipumbiwa yoye, oto vulu okufuta nokakalata koye kaNedbank nenge tu tye elongitho lyopangodhi hono to vulu okula wa futa iipumbiwa yoye.

Oto vulu oku kala wa landitha po yimwe yo miinima yoye mbyoka ino pumbwa we una wu li mompumbwe yoshimaliwa, ngele iipundi, ohauto noshotuu nenge oombete oto vulu oku kala wedhi fala komahala ngoka haga landitha po iinima ya longa nale ,eto imonene iimaliwa yoye mbyoka wa pumbwa oku longitha.

Imonena oshimaliwa shoye nenge, nana oshimaliwa shoye, nokakalata koye kombaanga aluhe uuna tolanda mositola. Ano moka wuna okukala wagandja okakalata koye kuna oshimaliwa, topula wukwathelwe oshimaliwa peshina mpoka togandja iimaliwa yoye uuna walanda.

Longekidha onkalamwenyo yoye noyaaholike yoye, moka to vulu okukala wa shangwa ekwashilipaleko lyefumviko, to kala ho nanwa oshimaliwa oshishona. Nongele omuholike goye nenge ngoye mwene wa mana oondjenda oho vulu okupewa oshimaliwa shontumba, shi ikwatelela kutya elongekidho lye olya li lyi li ngiini.

Kala omunyanyukwi ngoye oholongo nondjungu, unene tuu ngele tolongo naantu. Yakula aantu nombili, nomukalo omwaanawa opo wukale hotaambako ooyakweni shi tayeyapo yena omaudhigu komitima. Eyakulo lyoyen otali nyanyudha e tali yape ombili.

Uudhano wokatanga kokoompadhi owo oshinima sha simana. Ombaanga yoBank Windhoek oyo hayi unganeke nenge otayi vulu oku unganeka omathigathano gokatanga kokoompadhi, moka tashi vulu oku kala sha ningwa mekwatelo kumwe lyoBank Windhoek.

Omutumba ethete. Inodhimbwa oku imonena iiyemo molwa okulonga nuudhiginini. Ngele okukonga iilonga moka tolanditha moositola, nenge oto vulu okulongela omuntu, ngele ito vulu okwiilongela ngweye mwene. Oto vulu okwiimonena iiyemo yoye opo wiilandele shoka wapumbwa monkalamwenyo yoye.

Kotokela waa kengelelwe palongitho lyoshimaliwa shoye shokakalata ko kombaanga nenge oku longitha oshimaliwa shoye kombaanga kehe. Ilonga omikalo dhoku kala wa tula oonomola dhoye dho kakalata ku ngoye mwene waa hedhi gandje nando okomuntu gumwe

Aluhe ngele wa mono oshimaliwa shoye, kala wu na omusholondondo gwiinima mbyoka wa hala okulanda, opo kuu lande iinima kaayi na oshilonga. Kala wa shanga okambapila koye nenge wa shanga mongodhi yoye shoka wa hala okulanda, shoka sha simana. Kaleka po elandulathano lyoshimaliwa shoye, ino landa iinima inaayi pumbiwa.

Owe shi tseya tuu kutya oto vulu oku imonene uuyelele woye nenge yolusheno lo ketango? Pamakwatathano noBank Windhoek oto vulu wu kale wi imonena olusheno lwoye loketango talu vulu okukala lwa hupitha nenge lu na ombiliha lela.

Longitha aluhe omashina gopondje goBank Windhoek hono to vulu okukala wa tula iimaliwa komayalulilo goye gombaanga nenge wa kutha ko, osho wo okulundulula onomola yoye yopaumwene, ano onomola ndjoka ho longitha uuna to nana nenge to tula oshimaliwa kokakalata koye. Ino ya momikweyo omileeleka mombaanga , kala pomashina gopondje.

Kutha ombinga momathigathano ngoka ha ga kala moombaanga, wu isindanene mo shoka tashi sindanwa, oto vulu oku kala watala moombaanga dhoye dhopashigwana, osho wo tuu moombaanga dhopaigwana iikwawo ngele omu na omathigathano gontumba, ngoye to kutha ombinga.

Ngashingeyi elongitho lyoshimaliwa shoye kombaanga yoye oshi li momake goye mwene oshoka oto vulu oku kala shendja uukwatya woye nenge walundulula omwaalu goye kombaabga yoye mwene shi li toshi longitha pangodhi.

Uuna to landa nokakalata koye kombaanga yotango yopashigwana ano oFNB, oto landa iilandomwa yoye ko shali uuna to landa nokakalata, ngele oto landa iikulya moositola nenge oto tula omahooli mohauto yoye. Ohaka landitha oshali.

Aantu oye na uunkulungu wokuteta omiti e ta ya ningi mo iikwatelwa yawo nenge iilongithomwa yawo miiti ngaashi okuninga oombete, okuninga iipilangi, okuninga iipundi, osho wo iitafula.

Ehumokomeho ohali etelele uuwanawa owundji. Monalenale aantu ohaya yalula iimaliwa nonando oyikale yina omwaalu ogundji ohayi yalulwa noonyala nenge tutye koonyala. Ashike mongashingeyi opwa ndulukwa uushina wokuyalula iimaliwa mboka hawu endelele noonkondo.

Aluhe uuna wa tameka okunyangadhala nenge okulonga iilonga yoye yontumba mbyoka hayi ku etele iisimpo, ilonga wo okupungula nenge okusikilila yimwe yomiiyemo yoye, opo wu kale wu na onakuyiwa ya longekidhwa nawa.

Omilandu dhokulongitha iimaliwa odhi li dha yooloka, onkene omuntu ito vulu tuu okulongitha kehe oshimaliwa shoka wu na, kutya ne oshilongo yilwe haaluhe to vulu oku shi longitha moshilongo sheni. Pula uuyelele wa gwedhwa po pomahala gokulonga niimaliwa, uuna to vulu okulongitha nenge to vulu okushendja iimaliwa oyo tuu mbyo.

Iilonga yokomake oyo yimwe yomiilonga mbyoka yasimana ngele tashiya kOmuthigululwakalo nenge ngele tashiya kehumokomeho. Otovulu kulonga iilonga yokomake ngaashi okuninga iipundi, mbyoka tayi longwa momiti, oshowo miipilangi. Otovulu wo okulonga iinima yakwalukehe.

Owa loloka omikweyo omileeleka peshina lyokunana iimaliwa, oto vulu oku ya mositola wuka lande iipumbiwa yoye nokonima oto vulu oku pula omulandithi nenge omuntu ngoka teku kwathele opo eku pe oshimaliwa kokakalata koye uuna to landa.

Ngele wa yi momahala galwe gomalandithilo opu na omashina ngoka ho vulu oku ikwathela okufuta ngoye mwene iinima yoye mbyoka wa kutha. Aluhe ngele ino hala okukala momikweyo omile wa tegelela wu yakulwe komuyakuli, inda pomahala ngoka pe na eshina ndyoka to vulu okukala wi ifutitha ngoye mwene.

Nonande ohatu longitha omiiti mokuninga iipundi niitafula otuna wo okukala twasimaneka kutya omiiti ita tuvulu okudhi teta po adhihe opo tukale tuna iipundi niitafula awoo, otuna okuteta po omiiti tse otuna wo okukuna omiiti opo twakale tuna ompumbwe yomiti.

Ngashingeyi iilonga yaningi iipu oshoka opuna omashina ngoka gokukwathela oku ninga iilonga iipu. Ngoka tovulu oku kala washanga osho woo wa konge uuyelele wulwe wa gwedhwa po, mekwathelo lyomashina ngoka gopawungomba.

MoGwendiva omuna ehala lyoku landithila iipindi moka aantu ya yoolokathana yena iipindi ya yooloka, haatsakanene opo yalandithe iilandithomwa yawo, ohashi ningwa aluhe kehe komumvo,, moka aantu ta yeeta iilandithomwa ya wo mehala lyomalandithilo moGwediva.

Isindanena oshimaliwa shoye koomuma momathigathano go Netbank moka tovulu kukala wakutha ombinga eto sindana oshimaliwa shoye uuna waninga omusindani omunelago waza mo moshihogololitho.

Moshilongo shetu Namibia otu namo iimaliwa yayo lokathana nongushu yawo, hono kwathanekwa aaleli yetu yoshilongo, aakondjeli manguluko oshowo omapendafule getu moNamibia, hoka to adha kwathanekwa omundohotola Sam Shafishuna Nujoma oshowo omukuluntu gwetu omukondjeli manguluko Hendrick Witbooi.

Aluhe ngele wa mona iiyemo yoye nowu li wa pumbwa iikulya nenge iipumbiwa yilwe yomegumbo, Inda poositola ndhoka dhomalandithilo dhili popepi nangwe, opo wu kale wi ilandela iipumbiwa yoye yomegumbo.

Oto vulu okwiisindanena okakalata kokukatelala po komala gomatelopo uuna wa Landa oosheenditho shoye nokakalata koye ko bank Windhoek uuna wa Landa osheenditho shoye oto vulu okwiisindanena okakalata hoka.

Isindanena osheenditho shoye shohauto yoToyota Hilux yiikoto iyali, ombali oshinkwanu ne, ano oGD6 ndjoka tayi sindanwa komunelago. Omathigathano ngaka owega etelwa na oga tulwa kumwe kombaanga yoStandard.

Ino ipyakidhila nomumwanyokomati nenge omumwanyokokadhona eli kosikola keena oshimaliwa, ashike kena okakalata kombanga. Bank Windhoek oyina ompito mpoka to vulu okudhenga okanyothi , oyimwe, one, onola, okanyothi, ombali, omugoyi, ontano nokahasha(#), eto to tumine mumwanyoko nenge kahewa koe oshimaliwa pamukalo gwo EasyWallet.

Owe shi tseya tuu kutya kombaanga ya NEDBANK oto vulu okumona ko omayakulo ga yoolokathana? Ngele owahala omayakulo go pashinanena, ano go pangodhi tovulu okuga ninga meyimweneneno, osho wo ngele wa hala okuyakulwa ya talela po koshitayimbaanga sha wo.

Ombaanga yotango yopashigwana ano FNB oyina omayalulo omawanawa taga adhika poombaanga adhihe nenge tutye piitayi ayihe yoombanga moshilongo moka tovulu okuninga okalata koye nenge tovulu okupewa okakalata koye uvule wuvule okukala wa longitha nenge okupungula oshimaliwa shoye.

Otu na omaludhi goondunda dhokulandithila dha yooloka moka pu na oondunda dhokulandithila iikulya, oondunda dhokulandithila iitungithi nosho oondunda dhokulanditha iikwatelwa ngaashi unene iipundi nuusikopa wokutula iikutu.

Endela pamwe nomakwathano gopaungomba mombanga yoNedBank, moka to vulu okukonakona nokukondolola nkene oshimaliwa shoye toshi longitha momakwatathano gopaungomba ngoka haga longithwa pangodhi. Oto vulu okutumina omuntu oshimaliwa nenge to tala kutya elongitho lyo shimaliwa shoye otali ende ngiini, nomakwatathano gopaungomba moombanga yoNedBank.

Una uutalala wathiki talelapo oondunda dhomalandithilo moka to adha iikutu yoku zala puutalala. Oombindja dhina oma yako omale oshotu oombulukweya dhoma gulu omale moka to vulu oku kala wa landelamo aapambele yoye oshowo aanona yoye.

Kotokela aluhe aantu mboka haya kengelele aantu kuziilila pomakwatathano gopangodhi. Kapuna omuniilonga gwomombaanga ena uuthemba oku kupula onomola yokamutse koye noshowo yokakalata koye pangodhi. Uuyelele tawu gandjwa pangodhi owa puka notawu pukitha oshigwana nokweetela omuntu a kale atulwa mokatoo.

Otwa gwanitha ngashi ngeyi omimvo omilongo ndatu nahamano moshilongo shetu Namibia, shoka sha mono emanguluko konima yeemvula dhili omilongo ndatu nahamano ngaashi ngeyika. Otwa kala otulelwa komePelesitende gwetu gotango tango Dr Sam Shaafishuna Nuuyoma, ngoka etutetekele nale.

Oondando dhomahooli ohadhi lunduluka ethimbo nethimbo, to adha oondando dhomahooli dha gwa pevi, ano dha ninga ombiliha, nenge dha ninga ondilo dha ya pombanda. Iimaliwa yomahooli ohayi kala ya yooloka shiikwatelela koshilongo, noshilongo.

Kala to endele pamwe nethimbo opo wu kale wakotoka ngele tashiya pomakengelelo unene tuu gombaannga. Omuntu owa pumbwa okukala wanuka po waanunge oshihakanwa shaamboka haya ningi omakengelelo taya longitha uukalata woombanga nenge taya longitha oonomola dhombaanga.

Kotokela okuhaagandja uuyelele wunasha nombaanga hohe, nenge wunasha nokakalata koye kombaanga kukeshe tuu omuntu, tekudhengele. Okutya nee otati otadhenge okuzilila koshitayimbaanga shoye shontumba, aawo, ngambeka okukala watulwa mokukengelelwa, molwa okukalekapo uuyelele wohe wopaumwene kungoye mwene.

Ngele owa landa osheenditho shoye nombaanga yoBank Windhoek, oto vulu oku kala wi isindanena okakalata koye koku landa iipumbiwa yoye, ongele iikulya. Kutha ombinga nena, landa oshihauto shoye e to yi momathigathano oku kala wi imonena okakalata koye.

Oosikola dhopaungomba ohadhi longo aantu nenge aanasikola iinima ya simana ngaashi, okuninga uusikopa mboka tawu vulu okutulwa momagumbo osho wo moombelewa dhontumba. Tawu tungilwa momakuma osho wo otawu vulu oku kala wiithikamena po kuwowene.

Omuntu ena uulema itashiti kutya ita vulu okulongasha onkene inatu thindila kongudhi nenge tu kaleke pevi aantu yetu mboka yena uulema . Otatuvulu okukala twe ya shangitha mo mathigathano ga yoolokathana ngele ogo ku matuka nenge kehe tuu omathigathano tavulu oku kutha ombinga.

Ikongela uuthano wohe mboka tawu vulu oku ku kwathela mongeshefa yoye nenge pehala loye lomalandithilo, oshowo pegumbo lyoye. Mboka ta wu vulu wuku talele uuna wu lipo nenge kuupo, kutya oshike tashi inyenge pomudhingoloko nenge pehala lyongeshefa nenge lyegumbo lyoye.

Ositola yo Nictus oyina omakopi nenge otayi landitha omakopi gokuyenyeka omeya ngoka haga longo kolusheno. Ino yenyeka we omeya goye mombiga ihe iilandela ekopi lyoye lyokolusheno moka to vulu oku yenyeka omeya goye meendelelo.

Owuli omunasikola amana ndele ino mona iilonga mbyoka wiilongela kashina ombudhi. Oto vulu okukonga iilonga yoye yopakathimbo omanga to kongo iilonga yoye mbyoka wiilongela, oto vulu okukala hokombo oombelewa todhi yogo nawa dhayela, to yogo iipundi yadho yayela nawa nokwiimonena iiyemo yoye omanga wategelela okumona iilonga mbyoka wiilongela.

Omiti odhili dha simana unene noonkondo, ihadhi kwathele owala miiyimati ashike ohadhi kwathele wo mokulonga iinima tayi vulu okulongithwa monkalamweyo ongaashi iipundi, iitafula nosho tuu. Omuntu ngele owa ke omuti oho vulu okugu longitha iinima oyindji moka to vulu wo okunduluka ngaashi ombete.

Ombili ohayi kalapo unene ngele wuli pehala lyayela. Kala omuyogoki, kala omuntu ena esiloshimpwiyu nehala lyaye mpoka hazi. Komba, yoga, noshowo kangula iinima yoye aluhe megumbo lyoye, wukale megumbo lyoye wa opalekamo, lyayela nawa.

Oshinyanyudhi notashi etitha ombili kolutu nokomwenyo uuna wu na ombelewa yoye ya yela nawa. Kaleka ehala lyoye lya yela aluhe, opo wu kale wu na ombili yokomwenyo noshi ku ningile oshipu ngele to longo iilonga yoye.

Oho yi kosikola ashike oho pungula oshimaliwa shoye mondjato nenge mokandooha? Aawe, patulula nena okakalata koye noFNB, to vulu okukala wu na omapungulo goye goshimaliwa, uuna omuntu te ku tumine oshimaliwa owu na onomola yoye yomayalulo hono to vulu okutuminwa oshimaliwa nena.

Ino dhimbwa okulongitha okakalata koye kombaanga yotango yopashigwana ano yoFNB moka to vulu ngele to landa, opo wu kuthilwe ko omwaalu gontumba komwaalu goshinima shoka to landa. Longitha okakalata koye uuna to landa.

Ohashi kala aluhe oshiwanawa opo wu kale wu li pehala lyoye lya yela nawa. Kaleka po uuyogoki. Kala omufuuli ano wu na ehala lya yela lela, ongele ehala lyoye lyokulala nenge ehala lyoye lyokutelekela.

Owuli wuna o account yo Bank Windhoek? Oweshi tseya tuu kutya oto vulu oku tumina omuntu oshimaliwa nonande kuna oka kalata kombaanga. Oto vulu oku tumina omuntu oshimaliwa sha thika pomayovi gatano kombaanga ya Bank Windhoek.

Owa mana ondondo ontimulongo nontiyali ashike ku wete kutya openi to ka tsikila elongo lyoye? Oshiputudhilo sha-UNAM, oto vulu okwiishangitha opo wu tsikile komeho neilongo lyoye. Oto hogolola kutya owa hala oku ka longa shike monakwiiwa yoye nenge owa hala oku ki ilongela shike monakwiiwa yoye.

Endela pamwe aluhe nomayakulo gombaanga dhoye unene tuu ombaanga yoNedbank, moka to vulu oku kala wa tala nkene iihohela ta yi ende. Iihohela yokombaanga yoye ohayi vulu oku uka komeho kehe komvula, kala wo totala nkene momukokomoko gwomvula.

Kala omunyanyukwi aluhe mokukalamwenyo koye, kala omwiimemehi aluhe to yakula aantu miilonga yoye nenge kehe tuu mpoka to iyadha, imemeha wa nyanyukwa opo wo wuninge omuntu omunyanyukwi.

Omiti odhi li dha simana monakwiiwa yomuntu nenge mokukalamwenyo komuntu oshoka oha dhi vulu okulongithwa nenge okumonamo iilongomwa oyindji ngaashi okumonamo iipundi oshowo iitafula hoka to vulu okukala wa kwatelako iilongomwa nenge yi longithwe moombelewa.

Oto vulu oku hoka iipundi yoye momiti, eto landitha wi imonene iiyemo yoye. Nge ouli wamana eilongo lyoye ndele ino Mona iilonga, oto vulu oku tameka ongeshefa yoye mokuninga iipundi nenge iitaafula mbyoka ta yi vulu oku landwa opo wu imonene, iiyemo.

Hollard oha gandja omayakulo geendelela nenge gena ekwatathano ewanawa unene tuu ngele tashi ya pomakwashilipaleko gefumbiko oshowo ngele tashi ya pokukala wa hala okufuta oshimaliwa shoye.

Inodhimbwa okutalelapo omahala gomalandithilo mpoka to adha omayakulo goombaanga dhayoolokathana , to mono oku kwathelwa methimbo lyomeendelelo pethimbo lyoye ngele wamono okampito kokuya pometaha.

Ngele wa mono iilonga yoye ino dhimbwa nkene wa kala wuli moluhepo noku kala wana oshimaliwa, piiyemo yoye mbyoka to mono kehe omwedhi uuna wa tameke okulonga nenge ayihe mbyoka ho mono uuna wa tameke okunyangadhala sikilila po iiyemo yontumba opo yi ku kwathele.

Endela pamwe nethimbo, endela pamwe nomayakulo gopaungomba ngoka geli taga dhana onkandangala mopaife ngika. Inda poshitayi mbaanga shoye sho Standard Bank ndele to ningilwa omakwatathano gopangodhi ngoka to vulu oku kala to tala nkene oshimaliwa shoye tashi ende nenge tashi tashi longo pangodhi.

Okakalata koye kombaanga yaBank Windhoek, oto vulu okukala wiishangitha mo efumbiko nenge ekwashilipaleko lyonkalamwenyo yoye, opo wu kale uuna waka hula ko nenge omuholike gwoye aka hula ko a vululukwe nombili.

Ilandela iipundi yoye yiipilangi nenge tutye ya longwa momiti ,mbyoka tovulu okukala Watula megumbo lyoye uuna aayenda nenge aantu yomegumbo lyoye taya kutumba ngele tayali uulalelo nenge tayali omwiha oya kuutumba nawa ya gongalapo ayehe.

Longa uunona woye okupungula iimaliwa okuza poomvula dhopevi eelela, opo wu ilonge shono ta wu ka koka kutya omuntu oho vulu okupungula iimaliwa. Ka kongela uunima wokupungula iimaliwa, moka ta ya vulu okutula uumaliwa wawo e ta ya ilandele uunima uushona wawo wokosikola.

Ngele wa patulula okakalata koye kombaanga yaNedbank koshingoli oto vulu okukala wi i sindanena oshimaliwa shoye shi thike pomayovi gatano. Kutha ombinga mokupatulula omayalulo goye gombaanga gokakalata koshingoli kombaanga yaNedbank.

Kalekapo uundjolowele wolutu loye uuna toli iihape niingumutulu . Nayikale woo nya yogwa yo ya yela uuna tokala wuna iingumutulu yoye ya yela megumbo . Ohashi ku etele wukale wuna omukumo nowu kale wuna enyanyu.

Endela pamwe nombanga yoye yo Nedbank poka tovulu okukala wa tala omu sholondondo ngwendando nkene tadhishendje kehe komvula, Kala wo wuna oshisho nokupula uyelele mboka wuvite opo wakamone wananwa ishoshela oyindji nonande oondando odhaya komeho movo omo tu ngo.

Owuna aantu yoye taya kala omutumba pevi uuna yeya okutalelapo? Oto vulu okwiimonena iipundi yoye yalongwa nawa komake nenge komashina, ngoka tovulu okutula moondunda dhoye yoye yokukala aayenda nenge aanegumbo yoye.

Oto vulu okukala wi isindanena okakalata koye kokulanda iikulya ke na ongushu yi thike pomayovi ge li gaali. Uuna wa landa nenge wa futa iishoshela yoye yokomwedhi yoshihauto shoye.

Kala wa kotoka mokulongitha iimaliwa ngaashi tuu mbyoka hayi longithwa moshilongo sheni, oshoka mongashingeyi otuna omakengelelo ogendji mpoka to adha aantu taa longitha iimaliwa mbyoka kaa yishi yoshili.

Oweshitseya tuu kutya omboloto ohayi vulu okuyothwa? Ilandela nena okashina koye kokuyotha omboloto hoka tokaadha kombiliha lela nenge tokaadha kondando yagwa pevi moostola dhomoshilongo ashihe dhoNictus.

Otovulu okukala wuna uwanawa owundji ngele watoto o akawuta yoye nenge tutye okakalata koye nombanga yo Standard Bank hono koshingoli, tovulu okukala waya moma thingathano ongendji oshowo wamona ishoshela yangwedhwapo una tolanda mositola.

Uuna toyi adha wuna iimaliwa yokiilongo yilwe nenge wapewa kookahewa koye iimaliwa yokiilongo yilwe otovulu okuya poombelewa dhontumba moshilongo sheni moka tovulu okukala walundululila iimaliwa oyo tuu mbyoka miimaliwa yomo shilongo opo wuvule okuyi longitha.

Kutha ombinga momathigathano ngoka ga kala koBank Windhoek moka to vulu okwiisindanena ongodhi yoye yoiphone ompempeeka, oshowo oto vulu oku kala wa kutha ombinga moku landa oshihape shono hashi kwathele momathigano nenge tutye methigathano lyocancer.

Aluhe ngele oho longo moositola owuna okukala hotula iinima pomahala geli gafaathana. Iinima yiifa ohayi kala yalongekidhilwa pomahala geli pamwe opo kuyandwe okukakonga oshinima mpeya na mpeya, ngele iikunwa oyili pehala limwe na ongele iikulya yontumba oyili yapakwelwa pehala limwe.

Otovulu okukala watula omahooli mosheenditho shoye tolongitha okakalata koye kombanga yoFNB, tokala longitha uuna wahala okulanda omahooli nenge uuna wuna shi wahala okulanda moositola.

Ombanga yotango yopashingwana yaNamibia ohayi vulu oku gandja oshimaliwa shontumba shokutekula iinamwenyo ngaashi oombwa nuumbishi , moka tayi gandja oshimaliwa shokutekula nenge shoku landa iikulya yiinamwenyo oyo tuu ndjoka tayi tekulwa komahangano gokutekula iinamwenyo mbika.

Ehumo komeho olyeya nuuwanawa owundji. Oweshi tseya tuu kutya oto vulu oku landa iipumbiwa yoye nenge kehe shoka wa hala monkalamwenyo yoye oku pitila komalungula. Mpoka to vulu oku mona oshikutu nenge oshiima shoye weshi panda toshi landa oku pitila komalungula togandja ondjukithi yoye noto vulu okushi etelwa mpoka wuli.

Oweshi tseya tuu kutya o Bank Windhoek otovulu oku longitha omakwatathano gopaungomba moka hamu longithwa ongodhi ano tovulu oku konakona nkene oshimaliwa shoye tashi ende nenge tashi longo nenge kutya owunano oshimaliwa shithike peni kombaanga yoye to longitha ongodhi yoye yopeke. Kombaanga ya Venduka otuna uungomba waya komeho moka tovulu oku kala wuli megumbo totatala nkene oshimaliwa shoye tashi ende.

Monkalamwenyo paife omuntu owuna okukala wii ilongekidhila oshindji, moka tovulu okukala wiilongela onga omundokotola. Ashike oompito odhindji tokii adha inomona iilonga mbyoka wiilongela, to vulu woo okukalonga moositola dho malandithilo, okulonga pomashina oku tambula , nenge okukwathela aantu mboka taya landa.

Kalekapo uundjolowele nege olutu loye luna uundjolowele. Kala ho kutha ombinga mokumatuka nenge momadhewo ga yoolokathana, moka to vulu wo oku isindanena nande oshimaliwa shoye shontumba nenge wu monemo okahema koye kokuzala. Matuka, ila nena.

Onga wuli omunasikola oto vulu okukala wi isindanena okambo koye kombaanga yaStandard Bank uuna wa patulula okakalata koye, ano wa patulula ombaanga yoye wuli koskola.

Elongitho lyiimaliwa moshigwana nenge tutye iisimpo olyili lyasimana nolya talikako kutya iisimpo inayi pumbwa okulongithwa pamukalo omuwinayi nenge yiningilwe omiyonena . Shoka otashi vulu oku falitha omuntu moshiponga nenge muudhigu oshoka otayonagula eliko lyoshilongo.

Oto vulu okukala wa ya koosikola dhopaungomba hoka to vulu okukala wi ilonga nkene wu na okuteleka nenge okutelekela aantu iikulya, opo wi imonene ompito yokumona iilonga ya pyokoka komahala goku telekela iikulya.

Iipundi niitafula mbyoka ya longwa momiti oyo iitafula nenge iipundi ya kola lela monkalamwenyo mbyoka tayi vulu oku kalelela ombelewa yoye, nenge egumbo lyoye uule wethimbo ele lela.

Owe shi tseya tuu kutya oto vulu okukala wu na iilonga yoye mbyoka ho longo kehe esiku hayi ku futu ondjambi kehe kehulilo lyomwedhi? Kakele kwaa shono oto vulu okukala wa konga po iilonga yoye yontumba itaayi imbi wu ye komeho niilonga yoye mbyoka ho futwa kehe komwedhi, opo wi imonene iiyemo yilwe ya gwedhwa po.

Omuntu ota vulu okuya kosikola eti ilongele nkene ena okulonga niimaliwa. Oto vulu okuya koosikola dhontumba ndhoka hadhi longo shina sha nomalongitha giimaliwa unene tuu omanongelo gopaungomba ngaashi UNAM.

Kala wa kotoka opo waa ha pewe uumbapila womafutilo mboka kaawu shi woshili uuna wa landa nenge wa longitha okakalata koye nenge omayalulo goye gombaanga. Kotokela aafuthi, kotokela omakengelelo.

Dhimbulukwa aluhe okulongitha okakalata koye kombaanga yotango yopashigwana, ano oFirst National Bank uuna to landa iipumbiwa yoye mositola. Longitha okakalata koye koFirst National Bank uuna to landa, opo wi imonene ko nenge ihupithile ko oshimaliwa shono hashi pungulwa uuna wa landa nokakalata.

Oshili sha simana oma ngungo goku landithila kehe omulandithi ta eta iilandithomwa nenge omangeshefelo ge pehala lyontumba ta landithile opo I imonemo iiyemo momalandithilo gawo yo yatseyathane woo kutya omahangano gontumba otaga landithwa shike niiyemo yawo otayi ende ngiini.

Oholongo ihe iimaliwa yoye ohoyi tsilike kohi yoshikuusinga nenge mokandooha? Oweshi tseya tuu kutya oto vulu okupatulula ombaanga yomapungulilo kobank Windhoek, hono to vulu okukala hopungulakp oshimaliwa nenge to futwa tashi pitile mobank Windhoek.

Kiimaliwa kehe yiilongo nenge yoshilongo shontumba ohaku adhika omandhindhiliko gayooloka, moka twaadha oshilongo shatula ko nando iinamwenyo yasho yasimana nenge kehe tuu shoka shasimana shili moshilongo shawo, taye shi thaneke kiimaliwa. Okuna wo oondanda ko okuna wo oonomola.